issi macasiya qancan yeenjeelo yeggayde dawu daro dumma dumma qancati doosonaa zo7o qancay bootha qancay dees yeenjeloti qancaton kumi uttudosonaa macasiyakka yenjelo oykka uttadus

Cora muuzeti gakki gakki uttida gakki uttida muuzeti qanxeti uttidosonaa. Cora muuzetikka issoy issua bolla ki uttidosonaa muuze gadekka etappe guye baggara dees cora muuzetikka beettosonaa.

Ha issa bolla badalay uuttay zumay corabati dooso naa cora mitatikka beettoso naa muuzeeti issi bolla doosso naa badalatikka issi bolla dooso naa

Cora asay giya bolla shammishenne beyzishe dees shunkurte qaare gaallay tima time cora dumma dumma batidosona issi adde hokkidi shamo bolla dees nam'u macasatikka eqqi uttidosona.

issi macaasiya gaaala kushen oykkada iqa uttaduus macasiyakka natala maay7a uttaduus iipeya baggara cora adussa dusa mitati doosonaa cora adussa mitati iipeya baggara doosonna keettatikka iipeya baggara doosonaa

Maqine barbare shuroy tuumoy issi bolla isisandosonaa dumma dumma saan shaaketidi miceti uttidosonaa hayssi giya daaneessikko issi bolla shiiqi uttidosona.

haysabootan eesa koottay cora eessa koottati doosona eessa koottati maarara issi bolla doosona eesa koottati maaddidayssi eessa eessanassakko eessa kootati caakan issi bolla maarara doosona

Heysa missile bola c'ora duma duma mac'a asati dosona yecha kanxosona utha hashosona nam'u mac'a asati eqidosona.

Hayssa misile bolla cora tukki ayfeti doosonaa. cora tukki ayfetikka cora boottan beettoso. naa cora miththatikka doosona.

heyssa misile bolla asati dooso naa asatikka saanta oykkidooso naa etappe guye baggara cora asatikka dooso naa saantha shiishshide doosonnaa

heyssa misile bolla cora dumma dumma uutati dooso naa cora dumma dumma uutati dumma dummasan dooso naa eta garsan yeechati utti dooson naa cora dumma dummasan dooso naa

Macasati issippe gidid ooso oothishe dosona ,acasatu paydoy oydako issipe gidid kaya pelide dosona, asati sharbe mayi utidosona, asati issi bolla gidid ooso oothishe dosona.

issi qeeri nay goshsha gade goyo bolla dees. issi qeeri nay xurqaya bazokkan ba'idi miizza gade goshsha bolla dees gade daro gadekko.

issi bitane gade guyishe beettees gade goshsha bolla dees nam7o mizaaranne qambarara oykki uttides gade goshsha bolla dees gadenka daro mitati doosonaa miizatikka beettoosonaa

Issi adde gade bul7ide de7ees. Gade giigiso bolla de7es. Gade giigiside issi tuke chigine matan uttidi oykki uttidees. Adde miicide dees. Adde gade bolla ooso bolla de7ees.

Coro asati ooso oottanawu issi bolla shiiqi uttidosonaa coro asato garsan macasaykka dees zaapiya porka akafakka oykki uttidosonaa issi bolla shiiqidi haasayo bolla doosonaa ooso oottanawu issi bolla doosonaa.

issi bitane goshsha gade goyide dees na7u kaletta boorati qambara tookkidi gade goyidedesona issi bitanekka gadeya goshsha bolla dees gadekka aahokko

issi bitane ooso tishe dees issi bitane gade gosha bolladees nam7u mizatikka kareta heetappe ya baggara goshsha gade goyetti uttidees daro goshsha gadeti he matan dooso naa coora mitatikka doosona

issi macasiya akafa morgemottada eqqawuttadus macasiyaka naqalakka mayawuttadus macaaseppe hine baggarakka daro boncotikka doossonnaa daro keettatikka beettossonnaa

cora asati ooso oothtishe dooso naa cora asati zaapa oykkidi holla bookkishe dooso naa holla bookkide dooso naa cora dumma dumma asati dooso naa maca asatikka agde asatikka dooso naa koppiya aattida asatikka doosona

Oyddu macasay ba kusheyan qanca oykkidi hamutide dosona nam7u macasati issi bolla biididosona issinne aeta guyera dawusu abukado mitaykka beetees.

Nam'u goshsha miizay gade goshsha bolla dees qambaraykka eta bolla dees goshsha miizati gade goshsha bolla doosona saatekka wursetta saate era daanees goshsha miizati goshsha bolla doosona

cora asati goshsha gaden dosonaa bul7etti utteta gaden katta ayfe yeggide doosonaa katta ayfeyakka saymeyara oykki uttidosonaa eta garsan maca macasi yakka dawus qeeri naykka dees gade bolla katta tokkishe doosonaa

Hayssa misile bolla cora asati doosona; cora asati dumma dumma ootho oothishe doosona, chigyne tokkishe doosona, cora dumma dumma ooso oothosona, olla bookkosona, tookkosona.

Issi kaamee gade goshsha bolla dees; kaameekka loyththidi gade goshsha bolla dees; oosoo ooththiidde dees; kaame garssaanikka issi asi dees; issi asikka kaame laagiidde dees; goomay kaameegee keehi darokkoo.

Goshsha gaaden coora kaameti maakinati gadde goshsha bolla doossona daaro asatika doossona kaame maakina bolla tophphiya bandiraykka de7es tohora asatika giigisso bolla doossona.

Issi kamaey ooso bollakka de'izayssa besses. Ha kaameykka ooso ootishe deenakko. Kaame goomay keehi woggakko. Asikka kaame bolla bawa. Ha kaame bollakka zo'o malkey dees.

ooso kame ooso oottishe dees ooso kamekka badala shiisho bolla dees cora asatikka kame matan doosona kamekka badala shiisho bolla dees asatoppeka ya baggara cora mitatikka doosonaa macaasatikka attuma asatikka doosonaa kamekka badala shiisho bolla dees

Kaame gade goshsha bolla dees hayssa kaame gade goyishe dees ooso oottishe dees hayssa kaame malke zo7okko goomaykka aage keehi darokko kaame garsan issi asi dees

Cora kaameti issi bolla doosonaa cora kaametikka issisan eqqi uttid doosonaa cora kaametu goomaykka issi malakko cora kametikka ooso kamekko ha kaame bolla cora malke deees.

ha issa bolla kaame katta shiishide dees kaame badala kata shiishshide dees cora asatikka kame matan eqqidosona kaame ooso bolla dees kaame badala issi bolla shiisho bolla dees

Goshsha kaame gade goshsha bolla dees goshsha kaameka gade giigiso bolla dees goshsha kaame ooso oothtishe dees goshsha kaame bolla issi asi dees goshsha kaame goomay keehi woggakko goshsha kaame goshsha bolla dees

Heyssa misile bolla kaame dees, kaameekka gade goshsha bolla dees, cora mitatikka hemi baggara beetoso naa kaameka goshsha bolla dees.

heesa misile bolla kaame dees karetha wogga goomaykka dees zo7o qalamekka dees guye baggara keetikka beettees

Eesa misile bolla xora kameti doosona xora kametikka si mala etappe guye baggara keetikka dees keetappe heni baggara maatikka dees.

issi bitane ba koosken eqqi utti dees bitaniya sintara cora dumma dumma bati doosona aataray shomburay baaqelay okkashe daro dumma dummabati doossonaa bitaneekka ba koske matan eqqidi dumma dumma bata xeelidi dees

nam7u asati badala oykkidi equtorosona badalaykka aysaaris issimiya maca issoy adde adde koppiyati uttis badalay aysaari uttis badala oykkidi deeli dedosona cora badalatikka doosona

Hesa missile bolan daro gosha gadeti dosona daro kethatika betosona daro gosha gadeti duma dumasan dosona daro kethatika duma dumasan dosona.

Heesa misile bolla cora asati dooso naa cora asatikka dunguza attidooso naa heesappe guye baggara badala zeretati dooso naa badala zeeretati ayssara gachchidooso naa.

heessa misile bolla cora dumma dumma gadeti doosona cora dumma dumma gadeti cora dumma dumma sohan doosonaa cora sohan toketi dabay beettees cora san toketi bennabaykka beettees cora dumma dumma bootay dees

Coro asati issi bolla shiiqidi haasaya bolladosonaa coro asato giddonka maca asaykka attuma saykka dees gaabiya may7da asaykka dees issi bolla uttidi tobo bolladosonaa etappeya baggara caakay dees.

cora asati maaran issi bolla uttidosonaa cora asatikka koppiyattidayssikka dees nadala maa7ida asatikka doyes maca asatikka doosonaa eti di7oosay caaka daanees

cora asati eqqi uttidosona cora asatikka mehe henta bolla doossona miiza bonco mizishe doosona asatu paydoykka ichasha ichashatoppeka issoy qeedinakko ha baggara mirgomiza maata mizishe doossona

teesa misile bolla daro corasati dooso naa shafe bolla hametide dooso naa kaamee ka betees cora mitatikka dooso naa cora shuchchatikka dooso naa

heyssa misile bolla daro kameti dooso naa peyssi caakakko cora adussa mitatikka dooso naa keettatikka beettoso naa

heyssa misile bolla daro dumma dumma asati dooso naa daro dumma dumma asappe yida asatikka dooso naa cora dunguza aattida asatikka doosso naa mita tokkida asatikka doosso naa

heyssa misile bolla cora dumma dumma goshsha gadeti dooso naa cora dumma dumma asati diza keettatikka dooso naa cora mitatikka dooso naa cora dumma dumma boottan cora dumma dummasan cora keettatikka beettoosona

Haysa bootani cora dumma dumma bati dosona gaalayi tumoyi, shunkurteyi, timatimey, kantayi ,kaameyi, cora asatika dosona. Cora asatika mayo bayzisaska desi.

cora timatimeti heedzdzusan shaaketi uttitosonaa na7u sandeyatimatimeti kumetta issi sandeya timatime pace timatimetikka keehi daro lo7ooso naa issi azaza kushekka timatime oykki uttis

Heyssa mishile bolla keeshi daro cora donoti doosona he donoti payidoy deetappekka darosona.

Heyssa misile bolla daro cora dumma dumma baati doosonaa heeta giddoppeka sunkurte doono timatime loome qaare doosonaa.

Coora asati eqidi hasayishe do'sona coora asayika gosha gaden hasayishe do'sona eta matanika gosha kameyika de'es coora woxatetika do'sona coora atuma asatika do'sona hasaya hasayishe do'sona

corra macca asay osa othishe dees corra macca asaykka oso bolla dossona darro cisha malatika dossona heezu oyddu maccasakka gakkkossona dumma dummassanikka oso otbishe dossona.

Issi macashiya daro cisha gaden dawusu cishaka kushan ba'a utadusu cishaka nam'anto kushan oyka utadus hagryko daro cishay diza gadekko

Cora asathi issi bolla eqqi7uththidosona;he cora asathi issi bolla oykkidi haasayishe doosona;masththaawoshankka xaafishe doosona;asathi cora asathakoo;maccaasathikka dosona;adde asathikka doosona.

coro asati goshsha gaden eqqi uttidosonaa goshsha gadekka badal gadekko cora asatikka gade bolla eqqidi kushe baqqidi doosonaa hetappe ya baggara cora mitatikka doosonaa asati koppiyakka atti uttidosonaa

Keehi cora mata kootati daro dumma dummasan doosonaa keehi daro cora mata kotata paydoy tammappeka darees ha baggarakka muuzekka toketi uttides hayssa mata kotappe ya baggarakka keettati doosonaa.

hayssi mango gadekko. mangoy cora mangoti doosonaa. cora mangoti toketi uttidosonaa. cora mangoti ayfekka immidosonaa paydiyakko paydiyakko eti keehi daro corakko.

heyssa misile bolla daro daro dumma dumma asati doosonaa, daro dumma dumma bootan mita tokkishe doosnaa daro uuttatikka doosonaa daro asati oso bolla doosonaa

Asati issi bolla eqid hassayishe dossona ha asata paydo lapunakko ha asata giddon Issi macay dawus ha asatikka haththa oyqid dossona

Hayssi gadekko hayssi kehi aaho gadeko ha bagara ya bagara aaho gade gidosona Etta mathara istrethe ogekka dees gadethi darobay zereththi uthidosonna nammu' gadethanka darobay zerethiuthidess.

Aaho shafiyan haattay gogide dees haattappe ya baggarakka cora mitati doosonaa caaka daanees cora duussa dusa mitati doosona haatta shafe duge gogide dees haatta shafe amatan daro keellettida sohay dees.

Issi adussa oge matan aaho gadi dees haddirsa baggarakka aaho gadi dees ushacha baggarakka aaho gade dees aaho gadeti keehi aahokko aaho gadeppe ya baggara mela sofatikka doosonaa

Issi bitane caakan eqqidi kushe mici uttides issi bitane diyosanka cora adussa adussa mitati doosonaa adde barka dees adde amatani issi adusa mitatikka doosonaa.

Goshsha gaden asati gade goishe Bolla dossona Namu miza Oykida adey Sinta bagara gosha Bolla Des Guye bagara Namu Miza Oykida Gosha Bolla dossona Haysi Gosha gadeko

Keehi daro meheti dosona, gata keetatika betosona, gatatu keta miyan qorqoro ketetika dosona, daro mehetika hamutid dosona , gatatu keta matan mitatika dosona

Cora meheti issi bolla doosona haytappeka issi cosanika mata mide dosona.

Demba besan Aho sohan matay Des. Miizatika mata midi de'osona aho mithatika etappe guye bagara de'osona saloyka lo'es.

issi macasiya cora kuttota mizashe dawus cora kuttotikka issi bolla katamide doosonaa eta matan goomaykka kutto keettaykka corabati doosona macasiya mastaxabezakka oykka uttadus

Issi paray hamutishe dees issi fara zokkan cora wodoti curqatikka qasheti uttidosona aappeya baggara heedzdzu keettay beetees issi keettay mitadiren keedeti uttidees.

Cora meheti issi bolla gididi hamettishe doosona cora meheti issi bolla gididi biide doosona issi maca naya miizata henta efayde dawus maca nayakka miiza hentaso gattayde dawus.

nam7u asati mehe oykkidi bide doosona nam7u asatikka zokkon mitta oykki uttidosona nam7u asatikka nam7u miiza laaggishe doosona nam7u miizaykka issoy kareta issoy zo7o.

heyssa misile bolla cora kutoti dooso na cora kutotikka kata mishe dooso naa issi macasayakka kata imashe dawus gu7e baggara kuthokettaykka dees

Cora gaallathi issisan doosona; cora gaallathikka issisan shiiqi uththidosona; cora gaallathikka dumma dumma sohon doosona; cora gaallathikka issi keeththaani shiiqi uththidosona;cora gaallathikka issoy issuwa bolla shiiqi shiiqi uththidosona.

Cora asati chiggiyne haatta ushsho bolla doosso naacora asati chiggiyne tokko bollakka dooso naa issi bitane chigine haatta ushshidi dees issi bitane chigina oykkidi eqqi uttidees he bootay daro lo'iyabattakko

cora miizati katta bolla hemettishe doosonaa cora miizati katta bolla hemetide diya gaasoykka katta shiishshanassa issi macaasiya miiza hemetisayde dawus hini baggarakka miizati dooso naa katta bolla hemetisayde doosonaa

heyssa misile bolla asati badala qorishe dooso naa badala shaakishe dooto naa badala dumma dummaso shaakishe dooso naa

Heyssa misile bolla cora gisteti dooso naa cora gistetikka cora dumma dumma qancan dooso naa gisteta paydoy hosponaka gakkees cora dumma dumma gisteti cora qancan doosonaa.

Asati mehe oykid akamo bolla dosona cora mehetika dosona etappe sintha bagara cora mithati zumayka des, bootha mizati zo'o mizatika dosona , asati hayta meheta oykid hemishe detes

asati issi bolla shiiqidi miiza akamo bolla doosona asati issi bolla shiiqidi mehe akamo bolla doosona junguzakka attida asati doosona ya baggara miiza qeeli bedeya asatikka doosonaa

issi parara issi naara dooso naa issi naay para oykki uttidees issi naappekka guye baggara cora asatikka dooso naa cora paratikka guye baggara dooso naa asatikka dumma dummasan eqqi uttidosonaa

Cora meheti oge bolla hemetide dooso naa cora mehetu garsan attuma mehekka maca mehekka dooso naa deeshshiyakka dawus etappe ya baggara asikka dees bootta mehekka zo7o mehekka dooso naa.

hayssa misire bolla xora deshati beettosona xora deshotoppe karera xora asatikka beettosona issy adde gishin attirayssati maca misatossona hetappe hifintara lilgiebeettees

Caka medosay cakazan eqi uttides hesa medosay tophiya ali'o medosako tophiya bicha betishe diza medosako medosay mitha matan eqi uttidis medosay ali'o medosa

kafoti eqqi uttidosona kafoto paydoy nam7a kafoti issi mala kafotikka adusa kafoto bollay bootti karetikkadees kafoti eqqi uttidosona

issi aaho ogeyan caaka meheti oge bolla eqqi uttidosonaa caaka mehetikka gaammokko etappeya baggara keeshshi daro mitatidosonaa caaka bolla caaka meheti darokko